Dabba ata n ʒɛ moɣani ŋo kodu tihi n boŋo mori n boŋo tihi n boŋo kom n doya ŋo dabba ayi nyɛla bin gbubi tahapoŋ bi nuuni yino nyɛla ŋun yɛ liiga dozim ka ʒɛ bi sunsuuni do yino nyɛla ŋun bɛ yaɣali ka pili zipiligu

kuligi n boŋo ŋarima n bɛ di puuni ŋo ŋarima ŋo shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ piɛla yiya n boŋo yiya ŋo shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛli nyɛ zaɣ dozim shɛli nyɛla zaɣ piɛla tanpima n boŋo

Sagbana n bɔŋɔ tia n bɔŋɔ kpukpali tia n ʒɛya ŋɔ ha yiya n bɔŋɔ shɛli nyɛla din wurim wurim taabo nim n doya ŋɔ woya n doya ŋɔ

sagbana n boŋo tia n boŋo yiya n boŋo doo ʒɛya tabi o shee ka bi yɛ liiga ka so jinjɛm sabinli ka pa paɣa boɣu paɣa maa yɛla liiga sabinli so jinjɛm sabinli ka pili zipiligu doo nyɛla ŋun ʒi tiŋa ka zaŋ o nuhi dihi zuɣusaa ka pili zipiligu kom nyɛla din yiri zuɣusaa lurina ka niraba ʒi di gbunni

salo n chɛni ŋɔ Doo n yɛ liiga piɛlli ŋɔ ka gbubi chinchini ka bi yɛ liiga paɣa n baɣa o luɣuli ni ŋɔ yɛ liiga piɛlli ka so chinchini n gbubi bokatu ka binyahari bɛ di puuni ka ʒi o sonpoya bia nyɛla ŋun bɛ bi sunsuuni n ʒi sonpoya kom n bɔŋɔ tihi n bɔŋɔ yiya n bɔŋɔ

Jiranbiisa nim n bɔŋo pooli nim n zaya ŋɔ tia n bɔŋo salo n laɣisi zaya ŋɔ kuriti n zaya ŋɔ linjima nim n tam palli zuɣu ŋɔ linjima yino nyɛla ŋun chana ka gbubi marafa ka niŋ nye pɔbirigu ka pili zipili ʒee n piri namda sabinli.

Bia n ʒɛya n yɛ liiga piɛlli kw gbubi luŋa bihi ʒɛ o nyaanga yino yɛla liiga ʒiɛ kq piri namda paɣa nyɛla ŋun ʒɛ o nyaanga ka so chinchin liiga

kom n doya ŋɔ huuhaa biriji n bɔŋɔ yiya n bɔŋɔ tihi n bɔŋɔ mori n doya ŋɔ kom n doya ŋɔ yili ŋɔ nyɛla zaɣ piɛlli ka mali pool di zuɣusaa baŋbaŋ

salo n laɣim za ŋɔ linjima bɛ be puuni ka piɛli zipiɛlisabila ka yɛ liga sabila tihi n za be nyɛŋa ŋɔ yiya zaya ŋɔ lori nim zan zaya ŋɔ sanburi za ŋɔ

salo n laɣam chɛni ŋo doo nyɛla ŋun gbubi baaji vora baaji ŋo nyɛla zaɣ sabinli ka yɛ liiga ʒiɛ n so jinjɛm tampilim sagbana n boŋo tihi n boŋo yiya n boŋo doo nyɛla ŋun gbubi baaji ʒiɛ ka yɛ liiga sabinli ka nyaɣa baaji o nyaanga

loori n ʒɛya ŋɔ tihi n bɔŋɔ mɔri n bɔŋɔ kom n doya huuhaa ŋɔ paɣa n chɛni ŋɔ ka bɔri Bipuɣunbili o nuuni paŋa ŋɔ sɔla chinchin zaɣ dɔzim doo nyɛla ŋun ʒi loori zuɣusaa ka kɔba pa dizuɣu doo ŋɔ yɛla neen sabila ka kɔba ŋɔ nyɛ zaɣ sabinli

naawuni jemibu so n bɔŋɔ shɛbi nyɛla bɛn ʒɛ tuuni ha ka tɛbuli ʒɛ bi tuuni so nyɛla ŋɔ za di gbani ka yɛ liga piɛli ka tam piɛli pa tɛbuli maa zuɣ bidibila nyɛla ŋɔ zaya sunsuuni ka yɛ liga piɛli ka so jinjam sabinli

Doo n kuriya ŋo ka gbubi shoovul ka piri muɣuri doo n ʒɛya ŋo ka gbubi ŋmani ka yɛ liiga dozim kpalaŋ n ʒɛya ŋo tia n boŋo mori n boŋo doo nyɛla ŋun ʒɛya ka yɛ liiga sabinli paapu n boŋo

Duu puuni n boŋɔ goriti n zaya ŋɔ teebuli n Zia ŋɔ buku nim m pa teebuli ŋɔ zuɣu ŋɔ fon n pa di zuɣu ŋɔ mashini n tamya ŋɔ paɣa zia ŋɔ ka ye liga piɛli ka gbubi mashini ŋɔ paɣa n zia ŋɔ n bobi bobi piɛli ka ye liga piɛli paɣa Zia ŋɔ ka pobi o noli.

salo n laɣam chɛni ŋo paɣa nyɛla ŋun ʒɛya ka baaji ʒɛ o tooni ka o yɛ liiga dozim ka so jinjɛm tampilim laasabu ka piri namda sabinli Bipuɣungi nyɛla ŋun ʒɛya ka o nyaangu birina ka o nyaɣa baaji so jinjɛm sabinli doo nyɛla ŋun kanna n yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm tampilim laasabu ka bi so piri namda piɛlli ka vori baaji

Sarati n niŋ ŋo moto n doya ŋo bia n doya ŋo ka oma gbubo ʒiya n kuhura chɛchɛ n doya ŋo kopu n doya ŋo sagbana n boŋo shikuru bihi n ʒɛya ŋo ka nyaɣa baaji nima

dɛzɛt zuɣu n boŋo laakum nim n tamtam di zuɣu ŋo ninsal nim nyɛla bin ʒinʒi bizuɣu shab nyɛla bin chɛni tingbanni paɣa nyɛla ŋun ʒi laakum zuɣu ka pili zipiligu zaɣ ʒiɛ ka yɛ liiga nuɣsi

kom n-doya ŋɔ binkɔbiri n-bɔŋɔ loori n-zaya ŋɔ wɔbigu n-ʒe ŋɔ tihi bɔŋɔ sagbana m-bɔŋɔ wɔligi n-ʒeya ŋɔ loori ŋɔ puuni ninsalinima bela di puuni.

mɔɣini m-bɔŋɔ tihi m-bɔŋɔ mɔri m-bɔŋɔ loori zaya ŋɔ ka ninsalinima be di puuni doo nyɛla ŋun be di puuni ka pili zupiligu ka ye liiga piɛlli jangbuna ayi n-ʒi loori ŋɔ tooni ŋɔ yino domi ka yino zaya gbuɣ' yino yaai la o noli.

Salo n laɣim bɛ daani ŋɔ tanpima n boŋɔ paɣa nyɛla za tooni ka yɛ liiga dozim ka ka bobi bobiga ka so chinchini ks gbubi gbanbila ka zahama bɛ di puuni taabulinim zayaŋɔ ka gban bihi tamtam di zuɣu ka zahama bɛnbɛ di puuni ŋarim nyɛla dinzaya ka nyin salnim zaya gbubi gbubi li

salɔ n laɣam ʒɛya ŋɔ linjima nyɛla ŋun ʒɛ bi sani doo nyɛla ŋun ʒɛ bi nyaanga ka gbubi kamɛra paba na paɣaba ŋɔ yaala o nɔli ka yɛ liiga tampilim n gbubi zipili sabinli ka zaŋ tani sabinli chɛŋ ti lɔ o sheeni ka linjima do so baɣali o luɣuli yɛ liiga piɛlli pili zipili piɛlli n so jinjɛm ka gbubi o

bidibsi n bɛ moɣani n taɣari niɣi chɛni ŋɔ mori n bɔŋɔ soli n bɔŋɔ kuɣa n bɔŋɔ tihi n bɔŋɔ bidib yinga nyɛla ŋun bɛ tooni yɛ liiga ʒiɛ ka pili zipili ʒiɛ ka zaŋ tani pa o boɣu sapiŋ zuɣu bidib bili yinga nyɛla ŋun bɛ nyaangi na n yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli niɣiri n bɔŋɔ

Salo n laɣim ŋɔ salo ŋɔ wuɣila bi nuhi zuɣusaa so nyɛla ŋuni wuɣi foon zuɣusaa ka shɛba wuɣi bi tuuta bihi zuɣusaa paɣa nyɛla ŋuni bɛ tooni ni na n ye liiga piɛlli ka doo anfooni pa di zuɣu ka o yaagi o noli ka pili zipiligu paɣa nyɛla ŋuni bɛ tooni n yaai n la ngbuba ka kpa ninkpara sabinli ka wuɣi foon zuɣusaa.

Duro shetoo n boŋɔ dabbaa ata nyɛla ban zaya do yino yela leega piɛli ka so jinjam sabinli n piri namda sabinli ɛi condishin n tabi ya ŋɔ duu maa puuni nyɛla zaɣa piɛli doo nyɛla ŋun yɛ liga piɛli n zaya tima n tam tam kabooti nim zuɣu ŋɔ

Tihi n boŋo tankpaɣu n doya ŋo girada n boŋo kom n doya ŋo salnim n ʒiya ŋo tanti n tiɛ ŋo gaɣali n ʒɛya ŋo

Holl ni n boŋo paɣa nyɛla ŋun ʒɛya zaŋ o nuu tiri bood zaɣ piɛlli ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli teebuli n boŋo kompinim nyɛla din tam di zuɣu foon nim nyɛla din pa di zuɣu

salo n ʒɛya ŋɔ shɛbi tamtala waya zuɣ' tamipɛma n bɔŋɔ lori m zaya ŋɔ zaɣ' piɛli n nyɛli waya nim n buŋɔ poli nim n bɔŋɔ so tam gbani ka yɛ liga sabinli ka so jinjam sabinli

Hɔll ni n bɔŋo paɣa n ʒiya ŋɔ paɣa ŋɔ zabiri nyɛla zaɣa piɛlli ka o yɛ liiga sabinli konpiwta n tam o tooni teebuli zuɣu ŋɔ doo n ʒiya ŋɔ ka yɛ liiga sabinli ka teebuli za o tooni kɔpu nim n tam ya ŋɔ gbana n bɔŋo.

salo laɣim bɛ jamibu do ni ŋɔ laatinim nyɛla din yɛliya niriba nyɛla ban poripori ƶɛya shɛbi yɛla liga piɛlla shɛbi liga sabila ka niŋ nyɛpobirisi shɛbi pɛlila zupɛli piɛlitɛ

Salo n laɣam ŋɔ paɣaba mini dabba zaa biɛni paɣaba n ʒɛ tooni na ŋɔ n nyɛ bi kaya ni taada niɛma n piri bi nyingokoriti ni bi bansi n wori waa do so nyɛla ŋun ʒɛ nyaanga ka yɛ liiga piɛlli

Daani n boŋo palli n boŋo jiranbiisa nim n ʒɛya ŋo tanti nim n tiɛ tiɛ n ʒɛya ŋo paɣaba n chɛni ŋo dabba nyɛla bin bɛ bi puuni paɣa so n ʒiya ŋo ka bokati ʒɛ o tooni ka o zaŋ o nuu tim di puuni

Salo n bɛ tuma shee ŋo doo nyɛla ŋun kuriya ka yɛ liiga buluu kobiɛri nyɛla din do nimaani tampima n boŋo mori n boŋo doo nyɛla ŋun tabi o shee yɛ liiga sabinli ʒɛya gbambili n boŋo ka kom bɛ di puuni

doo m-be o tuma shee doo nyɛla ŋun kuriya ka pili zupiligu doo nyɛla ŋun ʒiya ka ye liiga piɛlli ka pili zupil' zaɣ' dosim tihi m bɔŋɔ mɔri m- bɔŋɔ tankpaɣu n-doya la kuriti doya la.

Niribɛ n ziya hoolini n diri bin dirigu bii min ɔ ba n ziyaŋɔ ka biimaa mali bindirigu n niŋdi ɔ ba nolini o baŋɔ nyɛla ŋun kpa niŋkpara ka tahibihi ʒɛ o tooni ka kopu tamya diriti n paya ŋɔ.

Laa n ʒɛya laa ŋo nyɛla zaɣ sabinli ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ bɛni ka gala bɛni zaham bɛni kpam gba bɛ laa ŋo puuni boraadɛ maa nyɛla dibaanahi laasabu ka gala ŋo nyɛ dibaata

dabba n-zaya ŋɔ do'yino nyɛla ŋun za bɛ tooni ye zaba piɛlli m-pili zupil'piɛlli ka zaŋ o nuu tiriti anfooni yino nyɛla ŋun muɣi o maŋa ka ye liiga piɛlli ka gɔbi chinchini piɛlli yino nyɛla ŋun ʒe ni ka ye liiga dozim ka zaŋ o nuhi labisi o nyaaga.

salo laɣim zaya ŋɔ n niŋ di rali yɛ tuɣ' do nyɛla ŋɔ ʒɛ mɔto zuɣ' ka yɛ liga ʒiɛ ka gbabi do anƒɔni n tɛritɛna lori nyɛla din za ka niriba kpem pali mɔto bɛni ka niriba ʒɛn ʒɛ di zuɣ'

salo n laɣam ʒɛya ŋo paɣa nyɛla ŋun bob bob sabinli n yɛ liiga sabinli doo nyɛla ŋun ʒɛ o luɣuli ni n gbubi bia ka bia maa yɛ liiga ʒiɛ Bipuɣunbili nyɛla ŋun bɛ bi nyaanga ka yɛ liiga piɛlli ka di nyingoli ni ko n gili zaɣ dozim ka di tooni nyɛ zaɣ ʒiɛ paɣa nyɛla ŋun bɛ o nyaanga ntabi o zuɣu ka yɛ liiga ʒiɛ ka bob bob sabinli ka so jinjɛm sabinli

kom doya wuhaaŋɔ suɣ' n nyɛ kom yaɣili ŋɔ ti n nyɛya ŋɔ tampima n bɔŋɔ mori n bɔŋɔ ƒulawasi n zaya ŋɔ kugisi ʒɛnya suɣ' ŋɔ luŋni

loori n ʒɛya ŋɔ ka niraba bɛ di puuni n sheerina paɣa nyɛla ŋun ʒɛ tooni yɛn sheena ka linjima ʒɛ tiŋ yɛn gbaagi o ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli linjima nyɛla ŋun wuɣi o nuu ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli loori sabinli n nyɛ ŋun ʒɛya ŋɔ

Salo n-laɣisi zaya ŋɔ bɛ ʒela yili gbuni bɛ pela foolii ʒeya ka shɛba gba bɛ tooni paɣiba mini dobba paɣiba ŋɔ shɛba yela liiga piɛla ka shɛba ye liiga sabila dabba ŋɔ so gbami ka wuɣi o gbali yiŋga zali ka ye liiga ʒee.

Salo n laɣim ʒi suɣulini ŋɔ a nashaara n ʒia ŋɔ ka teebuli za o too ni paɣaba ʒi o too ni ŋɔ paɣaba ŋɔ yino bia ʒila o too ni ka yino ʒi o luɣuli ni bukunim pa teebuli ŋɔ zuɣu ŋɔ.

salo nyɛla bin laɣasi ʒiya chisimam linjima nyɛla ŋun ʒɛ bi puuni doo nyɛla ŋun gba ʒɛya ka so jinjɛm sabinli linjima ŋo pirila muɣuri doo nyɛla ŋun ʒiya yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli tihi biɛni ka yiya biɛni

do n bɛ lori ni ŋɔ n yihi o zuɣ na zuɣ saa ka pɛli zibiligu ʒiɛ n wuɣ' o nu zuɣ saa ka yɛ liga piɛli do nyɛla ŋɔ bɛ o nyɛŋa ha ka gba yɛ liga piɛli n bɛ lori puuni lori sabinla puuni ka be bɛŋɔ salo nyɛla bɛn ko n giliba ka be shɛbi wuɣ' be nuu zuɣ saa ka shɛbi chɛna do nyɛla ŋɔ zan baɣ' lori ŋɔ ka pɛli zibiligu ka yɛ liga piɛli

tumtumdiba n bɛ tuma shee paɣa nyɛla ŋun bɛ bi ni n pili zipiligu ka so jinjɛm sabinli doo nyɛla ŋun labisi o nuu nyaanga n yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka pili zipiligu soola nim nyɛla din doya tia biɛni jiranbiisa nim biɛni ka yiya biɛni

Mɔɣili n dɔya ŋɔ sagbana n bɔŋo yili n zaya ŋɔ kantɛ nim n tɛ tɛ ŋɔ kpukpali tia n zaya ŋɔ filaawaas n zaya ŋɔ niriba n ʒi n ʒiya ŋɔ bidibila nyɛla ŋun ʒiya yɛ liiga dozim ka doo ʒi n baɣa paɣa ka yɛ liiga piɛlli.

paɣ' nyɛla ŋɔ ʒɛ tiŋa ka yɛ chɛnchɛni liga ka be do o naba zuɣ' doɣita nyɛla ŋɔ kuri o tuuni ka pɛringa pɛritɛ nusuritɛ piɛla ka bɛn yahiri pa tɛbuli zuɣ' Kai pira

paɣa ni doo n-ʒiya ŋɔ doo nyɛla ŋun kpa ninkpara ka ye liiga ʒee ka gbubi makshin makshinima nyɛla din tam o tooni ka o ʒi kuɣ'shɛli zuɣu ŋɔ nyɛ zaɣ' sabinli paɣa ŋɔ nyɛla ŋun zabiri nyɛ zaɣ' sabinli o sɔ jinjam sabinli o zaŋ o nuu timdi makshin ŋɔ puuni.

Dabba n ʒɛya ŋo kom n doya ŋo gbambili n ʒɛya ŋo doo nyɛla ŋun so jinjɛm ʒiɛ ka wuhi o gbali tam bini zuɣu doo nyɛla ŋun pili zipili sabinli n yɛ liiga dozim laasabu ka gbubi tahapoŋ doo nyɛla ŋun tabi o shee ni zipili piɛlli ka yɛ liiga sabinli doo nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa n yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli tihi nyɛla din biɛni ni paapu nima

Linjima nima n pɛ ngili doo so ŋɔ linjima nima ŋɔ pili la zupiligu sabila doo ŋɔ nka zaŋ ninkpara sabinli yili o liiga doo nyɛla ŋuni zaya ka ye liiga dozim. yɛla ŋuni so jinjam sabinli

Tihi n boŋo kuɣa n boŋo tampima n boŋo paɣaba n chɛni ŋo ka ʒiri taha paɣa yino nyɛla ŋun kaɣa yulina ka bob bob ʒiɛ ka gbubi gbambili zaɣ dozim yino yɛla liiga sabinli

Salo n laɣam ʒɛya diɛmdi bi kaya ni taada bi ʒimi ka ashantihini yɛ o nachiinsi niɛma ʒiya anbirɛla nim biɛni doo nyɛla ŋun so chinchini zaɣ piɛlli n ʒiya ka pili zipiligu

alɛpilɛ zaɣ karili n ʒɛya ŋo alɛpilɛ ŋo nyɛla zaɣ piɛlli sagbana n boŋo niraba nyɛla bin piɛ fooli n chɛna paɣa nyɛla ŋun bɛ tooni n ʒiri dari ka doo gbubi o paɣa ŋo nyɛla ŋun niŋ nyɛ pobirigu ka bob bobi sabinli linjima nyɛla ŋun ʒɛ tooni na n pili zipili sabinli ka niŋ nyɛ pobirigu zaɣ sabinli

Bihi anahi n boŋo kom n doya ŋo bihi anahi ŋo siɣimi ʒɛ kom ŋo nin kuri kuriya ka yino dabiya ka gbubi bokati nima ka di bɛ kom ŋo puuni yino yɛla liiga dozim ka gbubi bokati piɛlli ka yino gbubi bokati nuɣso

Loori n za ya ŋɔ yiya n zaya ŋɔ paɣaba yɛla bani zi n zaya ka nanzuu tam bi tooni zɛri yɛla dini bɛ ni ka bi puuni yino yiɛ liiga zɛɛ ka bɔbi bɔbiga ka o zabiri yɛ zaɣi sabinli ka so mokuri sabinli ka piɛɣu tam o tooni ka o nuu bɛ di puuni.

paɣa ni bidibga ni bipuɣungi n ʒiya ŋɔ bi zaa pilila zipiliti bidibgi ŋɔ mini bipuɣungi ŋɔ pilila zipili kpula ka paɣa ŋɔ mii pili keepu paŋa ŋɔ yɛla liiga piɛlli kom n bɔŋɔ tihi n bɔŋɔ

Paɣa n gbubi ŋmani ŋo n boori kom niŋdi gbambili puuni paɣa n ʒɛya ŋo n bob bobga ka yɛ liiga ʒiɛ paɣa n ʒɛ zuɣusaa ŋo ka so chinchin ʒiɛ ka yɛ liiga tampilim laasabu bia n ʒɛ o luɣuli ni ŋo ka bi yɛ niɛma tia n ʒɛya ŋo doo nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa ka tiɛgi o nuu ka yɛ liiga dozim laasabu

salo n laɣim zaya ŋɔ jinjam nim nyɛla ban bɛ tuuni kana linjima nim ŋɔ pɛlila zipɛli sabila n kpa nɛkpara sabila ka yino gbani mariƒɔ bɛ tuuni tihi nyɛla din ʒɛya yiya n zaya ŋɔ

Doo nyɛla ŋun chana ka ye liiga piɛlli ka so kuligu tihi m-bɔŋɔ sagbana m-bɔŋɔ yiya m-bɔŋɔ doo nyɛla ŋun yihi zuɣusaa n-ye liiga piɛlli doo nyɛla ŋun zaya ka ye liiga dɔzim ka gbubi luŋa

salo n laɣam chɛni ŋo jiranbiisa zuɣusaa ka bi tamya ŋo sagbana n boŋo paɣa nyɛla ŋun bɛ tooni ni na n yɛ liiga ʒiɛ ka pili zipili piɛlli ka yɛ liiga sabinli puuni doi nyɛla ŋun za tooni na ka pili zipili sabinli ka kpa ninkpari sabinli

Paɣa n ʒiya kuɣu zuɣu ka yɛ tan niɛma ka bob bobga paɣa ŋo gbubila chɛriga ŋmani n tam teebuli zuɣu ŋo tahapoŋ n tam teebuli zuɣu ŋo suu n paya ŋo kuriga n ʒɛ teebuli ŋo loŋni ŋo duɣu n tam kurifooti zuɣu

doo n-ʒiya ŋɔ n-ye liiga piɛlli ka ga wɔchi sabinli foon nima anahi m-pa tooni ŋɔ ka o gbubi laɣiri o nuu ni nyɛla ŋun ʒiya n-ye kente tani ʒiya teebuli n-ʒe doo ŋɔ tooni ŋɔ.

Palli n doya ŋɔ loori nim n tam dizuɣu chɛni ŋɔ loori nim ŋɔ shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ tampilim sarati n niŋ ŋɔ kuriti n dondoya ŋɔ koba nim n doya ŋɔ kaago loori n ʒɛya ŋɔ kaago loori ŋɔ nyɛla zaɣ ʒiɛ tampima n ʒɛya ŋɔ tihi n bɔŋɔ sagbana n bɔŋɔ

Baabirin salun ni n boŋo doo Anfooni n tabiya ŋo faan n ʒɛya ŋo dabba ayi n ʒɛya ŋo so ʒimi ka so ʒɛya ŋun ʒiya ŋo bobla tanpiɛlli ka ŋun ʒɛya chɛro ŋo mii yɛ liiga piɛlli ka pili zipili zaɣ dozim

Paɣaba n bɛ daani ka leemu nim biɛni kodu nim biɛni ka naanzuu biɛni kaarot nim biɛni wotamilo nim biɛni leemu nyaami nim biɛni Alaafee nim biɛni

Tihi n boŋo pool nim n ʒɛya ŋo laati n ʒɛya ŋo paɣa nyɛla ŋun ƶɛya ka pili zipiligu n ka tizuɣu ʒi tahali ka birash bɛ di puuni polish bɛ di puuni ka gbubi baskɛti ka birash nim bɛ di puuni ka polish nim bɛ di puuni

tihi ni mori n bɔŋɔ saratɛ n niŋ ŋɔ linjima n kana lori ŋɔ gbani ŋɔ lori ŋɔ nyɛla zaɣ' sabilinli ma wurim wurim sabori n gbaya ŋɔ lijnjima ŋɔ yina pɛli zibiligu so bɛ lori shɛŋa kana ka gba pɛli zibiligu gbabi ka pɛri nusuritɛ

Anashaara paɣa mini bihi n ʒɛya ka bihi ŋɔ nyɛ gbansabila sabbu nyɛla din sabi pa dikpuni zuɣu yiya nyɛla din biɛni pool nim nyɛla din biɛni bihi ŋɔ so kpaɣula o nuu zaŋ chɛŋ ti kpa o noli ka yuundi na dikpuni ŋɔ yaɣa shɛli peentila zaɣ sabinli

Piɛɣu n-ʒeya ŋɔ bidibila n-doya ŋɔ bidibila ŋɔ zabiri nyɛla zaɣ'sabinli ka loorinima za o luɣili ni ziliji soli n-doya ŋɔ loorinima ŋɔ shɛli nyɛla zaɣ'ʒee bia ŋɔ nyɛla ŋun la n-gbubi doya.

niriba ata n-zaya ŋɔ paɣa yino dabba ayi do' yino ŋun ʒe sunsuuni ŋɔ pili la zupil' piɛlli bɛ ʒi yaɣa yaɣa ŋɔ gbubi la takara piɛlli paɣa ŋɔ pilila zupil' zaɣ' dozim ka ye liiga dozim yili n-ʒeya ŋɔ.

Doɣata n ʒi kuɣu sabinli zuɣu ŋɔ ka gbibi pen o nuuni n ye liiga piɛlli ka gbibi takara piɛlli paɣa nyɛla ŋun ʒi o tooni n tabi o jirili ka bobi bobga ka baaji tam o naba zuɣu teebuli nyɛla din za bɛ tooni ka buku nima pampa dizuɣu ka Anfooni nima n yiliya ŋɔ pateesa n yiliya ŋɔ.

paɣaba ayi n-ʒiya ŋɔ yino gbubi la tuliga ka tɔli ʒi bɛ tooni nyuli m-be tɔli ŋɔ puuni ŋɔ siliba n-za bɛ luɣili ŋɔ ka nyuli be di puuni noo n-zaya ŋɔ noo nyɛla zaɣ' sabinli bua zaya ŋɔ ka bu' sabinli za o nyaaga yili n-zaya ŋɔ.

tiŋ ni n bɔŋɔ kom n doya huuhaa ŋɔ zoya n doya ŋɔ yiya n bɔŋɔ yoya ŋɔ shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi chɛmsi ŋɔ shɛŋa nyɛla zaɣ dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila

Bihi n-zaya ŋɔ tia n-zaya ŋɔ sagbana m-bɔŋɔ yiya n-zaya ŋɔ taha n-vɔbiya na ŋɔ bihi ŋɔ shɛba nyɛla bidibisi ka shɛba nyɛ bipuɣinsi yino yɛla liiga dɔzim ka shɛba ye liiga piɛla shɛba yɛla liiga ʒɛhi shɛba yɛla liiga sabila

linjima nim ʒɛya ŋɔ linjima yino gbabila mariƒɔ ka pɛri moɣiri zaɣ' sabinli o pɛli zupiligu ka yɛ nyɛpobirigu lori n ʒɛya ŋɔ lori ŋɔ nyɛla zaɣ' piɛli ka zaɣ' dozim gari dipuuni

salo nyɛla bin piɛ fooli chɛni ha tihi n ʒɛya ŋɔ mori n doya salo ŋɔ shab yɛla liiga piɛla ka shab yɛ liiga ʒiɛhi bia nyɛla ŋun birigi o kɔ n niŋ ka o yɛn kpɛla boɣali maa ni n yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli

Daani n boŋo jiranbiisa nim n boŋo sanbood nim n boŋo doo nyɛla ŋun chɛna ka so jinjɛm sabinli n yɛ liiga dozim loori piɛlli baɣa o doo nyɛla ŋun gbubi foon ka di nyɛ zaɣ dozim ka ga agogo ka pili zipili piɛlli kpakpa nim n pa teebuli zuɣu ŋo

salo n laɣasi ʒɛya ŋo n diri daa biligu baaji nim nyɛla din yiliya ka baaji nim nyɛ din tan teebuli zuɣu nachiinsi binyahari nyɛla din paya bansi cheeni nima ni nintuhi paɣa nyɛla ŋun ʒɛya yuundi na ka niŋ nyɛ pobirigu zaɣ sabinli ka pa sari piɛlli o nyingoli ni

sagbana n bɔŋɔ pool nim n bɔŋɔ yiya n bɔŋɔ tihi n bɔŋɔ mɔri n bɔŋɔ soola nim n doya ŋɔ tum tumtumdiba n ʒɛya ŋɔ tumtumdiba ŋɔ shab pilila zipiliti ka shab bi pili tumtumdiba ŋɔ shab pilila zipiliti ka shab bi pili ka shab so jinjɛm sabila

salo n laɣim zaya ŋɔ dabba ayi n ti tab nuhi ŋɔ teebuli n zaya ŋɔ bukunim n pa di zuɣu ŋɔ doo n zaya ŋɔ n ye liga piɛli ka anfooni pa dizuɣu.

doo mini paɣa n ʒita ŋɔ doo ŋɔ kaɣala o naba pa paɣa ŋɔ naba zuɣu paɣa ŋɔ yɛla liiga ʒiɛ ka su nusuriti ka di nyɛ zaɣ tampilim laasabu doo n gba suluu ni na maa ka di nyɛ zaɣ tampilim laasabu

Kolba nim n tamtamya ŋo teebuli n ʒɛya ŋo doo n ʒɛya ŋo ka pili zipiligu zaɣ dozim n kpa ninkpara ka yɛ liiga dozim puuni ka gbubi liiga dozim n gbubi baaji zaɣ ʒiɛ ka piri namda zaɣ ʒiɛ

Paɣaba n ʒɛya ŋo paɣaba ŋo shab kpabi kpabila bihi paɣa bi ŋo yino gbubila kpalaŋa ka so ʒi baskɛti yino yɛla liiga dozim ka yino yɛ liiga ʒiɛ mori n boŋo tihi n boŋo

Kom n boŋo ŋarima n boŋo tihi n boŋo dabba ayi n bɛ ŋarim ŋo puuni ka piɛɣu bɛ di puuni bihi n ʒi ŋarim yinga ŋo puuni ŋo ka piɛɣu tam dizuɣu yino nyɛla ŋun yɛ liiga ʒiɛ

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ liiga sabinli n so jinjɛm sabinli ka ga agogo ka labtop tam o tooni labtop ŋo nyɛla din tam teebuli zuɣi ka buku tam teebuli zuɣu loori nim nyɛla din ʒɛnʒɛya

Bia n zaya ŋɔ paɣa n kuriya ŋɔ ka gbubi soɣu paɣa mbkuriya ŋɔ n paɣiri ŋmana ka ye liga piɛlli paɣa kuriya ŋɔ n bobi bobga gaɣili zaya ŋɔ gbambili zaya ŋɔ kopu nim be di puuni.

Sarati n bɔŋɔ loori n ʒɛya ŋɔ ka wurim wurim ninsal nim n ʒɛya ŋɔ so nyɛla ŋun kuriya ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka so ʒɛya ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli tihi n ʒɛya ŋɔ sagbana n bɔŋɔ

bipuɣunsi n daari bi lɛɣu chɛchɛ ŋɔ paɣa nyɛla ŋun chɛna n yɛ liiga sabinli ka gbubi bia o nuuni tanti nim nyɛla din tinti bɔkati zaɣ dozim laasabu n ʒɛya ŋɔ bia chɛchɛ n ʒɛya ŋɔ di nyɛla zaɣ ʒiɛ